Kuori la ka noba maala. Ba mine su la kparesɔglɔ, ka ba mine meŋ su kpare ka a yi kampɛloŋ. Ba e la dɔbɔ ane pɔgebɔ, ka kũũ daga a biŋ kɔge ba. Ba mine arɛɛ la, ka ba mine zeŋ, ka a dɔɔ kaŋa a gbi dumo kyɛ puoro.

Baa poͻ la, ka biiri vuuni, ba mine su la kpare buluu, ba mine su la kpare dͻre, ba mine seԑ la muŋkuri zeԑ. Kaŋ vͻgele la zupili, kaŋ taa la bogiti buluu, kaŋ taa la bogiti pelaa.

Patoroo buuo zie la. Ka lͻԑ are, mine e la lͻvaare ka mine e lͻpelaa. Noba arԑԑ la, ba mine su la la kpare pelaa, ba mine su la kpare buluu, ba mine zeŋ la moto zu a vͻgele kpooli peԑle.